Kubalula kakhulu ukuvimba ukugcwala komkhuhlane othile. Ngokunika abantu ulwazi ukuthi bangazinakelela njani, njalo bengathola usizo bani ezibhedlela ukuze bavimbe lowo mkhuhlane.

Ukuvimba imikhuhlane kungcono kakhulu kulokuthi umuntu aze agule ahambe esibhedlela. Ingakho kuqakathekile ukuthi nxa kulomkhuhlane obhahileyo abantu beye esibhedlela ungaka babambi.

Ezibhedlela kutholakala imikhuhlane eminengi ehlukahlukeneyo eminengi yayo iyingozi kakhulu. Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa esesibhedlela ikakhulu abasebenza khona bazivikele ngokuzivala imilomo lamakhala.

Iqakathekile into yokuthi abantu bahlale befundiswa ngemikhuhlane ebhahileyo lokuthi ingavinjwa njani ukuthi ingagcwali indawo yonke ngoba izibhedlela zingagcwala kungaba yinkinga.

abantu abanengi balahlekelwe zimpilo zabo balahlekelwe yizihlobo zabo ngemva kokutholakala kwaleli gcikwane uhulumende usewutholile umuthi ozangceda abantu ukuthi umkhuhlane lo ume uphele

I COVID 19 yayingumkhuhlane othelelwana ngokuphefumulelana ingakho nxa odokotela behamba ezindaweni behlaba abantu amajekiseni babezivala lomlomo lamakhala ngezifonyo

Kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende abeke imali yokuthi kubekhona abantu abahamba befundisa abantu ngokugwema imikhuhlane futhi abantu bahlale belolwazi ngokuthi nxa sebegula benzenjani.

Eminye yemikhuhlane ekhona emhlabeni ithelelwana ngoku phefumulelana kungakhoke nxa umuntu esegula uyavalelwa yedwa ahlale engathintani labanye abantu aze asile.

Kudala sisakhula kwakufika abantu bezempilakahle ezikolo bebuye bezosihlaba behlabela imikhuhlane esuka ibhahile ngaleso skhathi babesihlaba engalweni omongikazi.

nxa kulomkhuhlane obhahileyo abantu bayahlanganiswa befundiswe ngawo lowo mkhuhlane abayibo abasebebanjwe yiwo lowo mkhuhlane bayahamba bayehlatshwaukuzebenga guli

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bezempilakahle bahlale besiya ebantwini emphakathini bayobafundisa ngezempilakahle ngokuvimba imikhuhlane lokuthi badle kahle bavimbe imikhuhlane

Lumama uze esibhedlela ukuzohlabisa umntwana ijekiseni. Lomntwana usasemncane kungenzeka ulenyanga eziyisithupha. Ungaphansi komnyaka.

Ugogo uzokukha amanzi ngezigubhu zakhe eziluhlaza lawa manzi akhanya ehlanzekile njalo ehloliwe kutsho ukuthi ayanatheka.

Lababantu bakhanya behlezi emhlanganweni okukhulunywa khona kufundiswana kakhulu ngezempilakahle. Bafake ama mask kungenzeka bakhuluma nge coronavirus.

Nxa kukhulunywa ngezempilakahle umhlaba wonke jikelele akukhulunywa ngemithi kuphela kukhulunywa ngokuhlanzeka kwabantu langokuthi abantu badle kahle ukuze bengaguli imikhuhlane ngenxa yendlala.

Amanzi ayisidhingo kubantu bonke emhlabeni jikelele njalo kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bakukhangele ukuthi abantu bonke bathola amanzi ahlanzekileyo ukuze bengaguli.

impilakahle ayigoqeli zibhedlela ayigoqeli bodokotela ayigoqeli mithi yesintu noma eyakulezinsuku kuphela impilakahle igoqela futhi ukuhlanzeka kwabantu

Kuqakathekile ukuthi nxa kwenziwe imihlangano yezempilakahle uhulumende ayikhulumele kakhulu indaba yamanzi ahlanzekileyo ebantwini ngoba nxa abantu bengelamanzi ahlanzekileyo abaphili kahle.

kuqakathekile ukuthi abantu bonke umhlaba wonke jikelele bafundiswe ngokuzithanda lokuzigcina kahle lokusebenzisa futhi amanzi ahlanzekileyo ukuze bangaguli

Impilakahle yabantu iqakathekiswa kakhulu elizweni leli ngoba kuyakhangelwa ukuthi àbantu badla kuhle, abantu behlanzekile, abantu benza zonke izinto abazifundisiweyo ukuvimba imikhuhlane.

lelibhakane linamathiselwe esibhedlela lapho abantu bahlala khona besalinde ukusizwa ngo dokotela leli ibhakane likhuluma ngempilakahle zabantu besifazane

Kuqakathekile kakhulu ukunakekela imizimba yethi. Isikhathi esinengi abantu balalela ubuhlungu obusemzimbeni, kodwa bengakukhangeli ukuthi isiqu sokugulakwabo emzimbeni sidalwa yingqondo ehlukumezekileyo.

Inhle kakhulu into eyenziwa ngu Hulumeni wakuleli ngokuvulela abantu bemakhaya isibhedlela esikhulu abantu bebesifa futhi bebehlala begulagula kulomuntu obancedayo.

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi njengoba abantu bebekhala kangaka ngokuba khatshana kwezibhedlela, uhulumeni athenge imitshina ezasetshenziswa esibhedlela esitsha asivulileyo.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lezibhedlela lamakilinika ezindaweni ngoba ukugula kwabantu kuyinto evela bengayikhangelelanga njalo nxa iseduze kubalula ukuthi bafike.

Kuthe ngemva kokuthi kugcwale umkhuhlane wecovid 19, uhulumende wavula indawo ezihlukahlukeneyo lapho abantu abangayakhona bayohlatshwa behlatshelwa lowo mkhuhlane.

Ezibhedlela kutholakala unceda oluhlukahlukeneyo abanye bafika imizimba ibuhlungu abanye bafika bengazazi ukuthi bagulani bebesebehlolwa abanye njalo badinga nje umuntu wokukhuluma laye.

Ezibhedlela ezinkulu, kujwayele ukuhamba abantu abagula kakhulu kodwa emakilinika kuhamba abantu abangaguli kakhulu. Ikilinika iqakathekile kakhulu ngoba ijayele ukusiza abantu nsukuzonke.

Ngemva kwesivumelwano esayezwa ngu Hulumeni mayelana lokwakha isibhedlela kulendawo sevele wakwenza lokhu ayekuthembisile wakha isibhedlela esikhulu esidingwa ngumphakathi.

Ezibhedlela ezinkulu kutholakala imitshina eyenza umsebenzi wabodokotela ubelula kakhulu. Ikhona imitshina ekwazi ukuthola umkhuhlane ofana lemvukuza ngaphandle kokuthi umuntu aqale ukuzwa ubuhlungu.

Emakilinika uma bethola imithi lamajekiseni bawathola ehamba ngamabhokisi amakhulu, mhlawumbe kulawa mabhokisi kulemithi lamajekiseni okuhlaba abantu ukuze bephile kahle.

Ngemva kwengozi yemota enkulu ubaba lowu angena kuyo waqamuka inyawo waya esibhedlela esikhulu. Amathambo akhe awasahlangananga kahle ingakho uhlala esiya ekilinika eyohlolwa.

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi uhulumende usekhiphe imali ukuze kwakhiwe ikilinika entsha kulesisigaba bebehamba umango omude abantu belanda izibhedlela kodwa kathesi seziseduze.

Iskhathi esinengi amaklinika abaseduze ukwedlula ezibhedlela. Ingakho abantu baqaka eklinika nxa umkhuhlane ungaphezu kwamandla abodokotela basemaklinika bayamtshela ukuthi aye esbhedlela esikhulu.

Amakilinika kuqakathekile ukuthi ahlale ehlanzekile kulemithi esetshenziswa ukukolobha ukwenzela ukuthi nxa kulemikhuhlane ephansi ife kuyavulwa leminyango lamawindi ukuze kungene umoya ohlanzekileyo.

Umahluko phakathi kwesibhedlela lekiliniika yikuthi isibhedlela sikhulu njalo Kubhadalwa imali ezinengi ekilinika kuhlezi kuseduze njalo akubhadalwa mali ezinengi

Abantwana abancane bajayele ukukhala kakhulu nxa behlatshwa amajekiseni. Khodwa nxa udokotela omhlabayo elomusa elesineke akakhali umntwana.

isibhedlela lesi sikhanya sihlanzekile ngithanda ukuthi bavulile ama fastela ukuthi kungene umoya ophuma phandle ,asigcwalanga kutsho ukuthi abantu abagulaguli

likilinika inhle njalo ihlanzekile izihlahla ziqunywe kahle utshani buthelelwe kahle babaluhlaza tshoko kuze kulendawo yokuhlanganela ma sekukhona into ephuthumayo

Imfundiso ngezempilakahle ziqakatheke kakhulu ngoba yizo ezincedisa ngokuvimba imikhuhlane. Abantu nxa belolwazi bayakwazi ukuthi bangazinakekela njani ukuze bengaguli.

Imfundiso yangezempilakahie iqakathekile kakhulu! Ngoba abantu bafunda lapho ukuthi bangayivimba njani imikhuhlane, futhi bangafundisana ukuthi bangayilapha njani nxa isibabambile.

Abantu abalolwazi ngezempilakahle abagula guli ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi kuhambe kufakwe imifanekiso efundisayo ngezempilakahle abantu babekwazi ngemizimba yabo.

Imihlangano yezempilakahle iqakatheke kakhulu ngoba yikho lapho okufundiswa abantu ngezempilakahle yikho futhi lapho okulalelwa khona izikhalazo zabantu ngezempilakahle ukuze wonke umuntu athole usizo.

Kuvamile kakhulu ukuthi nxa umuntu elomkhuhlane obucayi esehanjiswe ku operation kungeniswe odokotela abahlukahlukeneyo. Yikho ke lapho kulabantu abanengi.

Umeli we Rwanda uyithathela phezulu impilakahle yabantu belizweni lakhe futhi wenza imihlangano eminengi ukuthi kukhulunywe njalo kufundiswe abantu ngezempilakahle.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu abezempilakahle babhode ndawo zonke befundisa abantu ngezempilakahle ukuze kuvinjwe ukumitha kwabatwana abancane

Imihlangano yabezempilakahle iqakatheke kakhulu ngoba iyafundisa abantu ukuthi bazinakekele njani lokuthi bangavimba njani imikhuhlane ukuthi ingababambi langokuthi nxa umuntu esezithole egula kumele enzeni.

Kuthe ngemva kokuthi sebenanzelele ukuthi abantu abanengi bafika esibhedlela esikhulu belaleli ingcikwane kwathunyelwa abantu bezempilakahle ukuthi beyehlola umphakathi.

Ibhakane leli litshengisa umhlangano waseRwanda. Ukhanya ungumhlangano wendaba zempilakahle zabantu . Yilapho okuhlangana khona odokotela behlanganisa amakhanda bekhuluma ngazempilakahle zabantu baseRwanda.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kuhlale kulamaphetshana abhaliweyo afundisa umphakathi ngeze mpilakahle nxa umuntu sefikile esibhedlela athathe lelophetshena abekwazi ukuyafunda sefikile lapha ahlala khona

Ezibhedlela ezinkulu, abantu abahlaliswa ndawonye, bahlaliswa ezindaweni ezihlukahlukaneyo. Kukhona lapho okubelethela khona abomama, kukhona okuhlala khona abakhwehlelayo.

Ngemva kweminyaka eminengi kungela sibhedlela eduze kulesi sigaba, UHulumene useyakhe isibhedlela esincane ukuze abantu bengahambi khatshana bedinga usizo lwezempilakahle.

Imfundiso yezempilakahle iqakathekile kakhula ngoba nxa abantu bengelalwazi bayahlala begula izibhedlela zihlale zigcwele kodwa abantu abalolwazi bayakwazi ukuzinakekela ukuthi bengagulaguli

Bathaba kakhulu abantu sebebona umfana osegule isikhathi eside esesilile esengcono kakhulu esekwanisa ukuzihambela ngenyawo zakhe. Kwakuthembisa kakhulu lokho.

Isikhathi esinengi kuyafakwa ibhakani elikhulu phambi kwesibhedlela ukwenzela ukuthi abantu nxa besidinga isibhedlela bengalahleki njalo nxa sebesitholile babekwazi ukulayela abanye.

Kuqakathekile kakhulu ezigabeni zonke jikelele ukuthi indawo ngendawo ibelesibhedlela noma lezibhedlela ukwenzela ukuthi abantu bangahambi umango omude ukuthola usizo kwezempilakahle.

Isibhedlela akusiwo mduli oyakhiweyo kuphela okwenza isibhedlala sisebenze yikuthi kube lamadokotela akwanileyo kuphinde futhi imithi edingwa ngabantu ibekhona.

Isikhathi esinengi nxa abantu besiya esibhedlela bayabe besizwa ubuhlungu emzimbeni bengakwazi ukuthi kungabe kudalwa yini ubuhlungu ngakho odokotela bayabahlola.

Sesihlala sigcwele isibhedlela esikhulu sakuleso sigaba ngoba iklinika yalendawo yavalwa ngoba ingasela mali yokuthi iqubeke ithenga imithi kumbe isiza abantu

Lababantu basesibhedlela bahlezi elayinini kugcwele kakhulu kulesisibhedlela .Abantu abanengi kulomzila ngabantu abadala abakhulileyo .

Leyi ingathi yindlu yabantu abagulayo, pecelezi isbhedlela, iklinikhi. Ngibona ngoba kule ambulensi ngaphandle lodokotela odlulayo.

lapha kusesibhedlela kulabantu abalalisiweyo lemibheda elandelanayo duze kulama mosquito net okuvimba ukuthi bengalunywa yimiyane

Kujayelekile kakhulu ukuthi lapho okulesibhedlela kumbe ikilinika khona kube khona lendawo yokuthengisa imithi yakulezinsuku ngoba abantu abanengi abaphuma esibhedlela bayabe beyifuna .

Imitshina eyokuhlola inkinga zamehlo ayandisanga ukuba khona emakilinika amancane kuvame ukuthi ibekhona ezibhedlela ezinkulu langokuthi njalo zibekhona emafamasi.

Lesi yisibhedlela esikhulu. Kuleyondawo, nxa umuntu engahamba ekilinika bebone ukuthi udinga udokotela ophakemeyo, bamletha kules' isibhedlela. Kules' isibhedlela kulabodokotela abnengi.

Amakilinika lezibhedlela kusebenzisana kunye lalapho okuthengiswa khona imithi bangawubamba umkhuhlane bayabhalela umuntu phansi ukuthi ayothenga umuthi onjani abesethola uncedo

Kudala emva kwekufika kwemithi yakulezinsulu bekunzima ukuthi nxa umuntu esebanjwe elemkhuhlane onzima njengevukuzane aphile. Kodwa ngemitshina eyafikayo abantu bayaphila.

Imikhuhlane efana lenvukuzane kubalula ukuyelapha uma ibanjwe isaqala. Abantu kumele bafundiswe babelolwazi ngalowo mkhuhlane ukuze nxa beqala ukungazizwa kahle baye ezibhedlela.

Ububi bomkhuhlane wemvukuzane yikuthi awukhethi isitho somzimba ohlala kuso futhi awukhethi ukuthi umuntu ungakanani isikhathi esinengi omama ibahlasela ibele.

Imvukuzane ingumkhuhlane oyingozi kakhulu, ngoba iyakwazi ukuphila emzimbeni womuntu engazizwanga egula. Ubanjwe isikhathi sesihambile, kube nzima ukuwelapha.

Umkhuhlane wevukuzane usubambe abantu abanengi futhi ubabamba ngendlela ezehlukeneyo kodwa ke kuyinto enhle ukuthi uhulumeni useyiqakathekisa impilakahle yabantu usebatholela uncedo abantu abaludingayo.

Imvukuzana ngumkhuhlane onzima njalo ohlukumeza kakhulu umzimba. Uhlasela noma yisiphi isitho futhi uhlasela noma yiphi intanga, ingabamba omdala loba omcane.

Uselele angathi akasakhulumi ubaba, ulendevu ezimhlophe okutsho ukuthi usekhula khulile. Imitshina yonke ixhunywe emzimbeni wakhe kukhanya ugula kakhulu , sithembe ukuthi udokotela umnika indaba ezimnandi.

Umkhuhlane wemvukuzane uyakwazi ukuhlala emzimbeni womuntu isikhathi eside engazazi ukuthi uyagula. Ingakho kuqakathekile ukuhlalahlala umuntu ayehlolwa igazi lokuthi inhliziyo itshaya kuhle yini.

Minengi imikhuhlane yakulezinsuku futhi ihlasela umzimba ngendlela ezihlukeneyo uthola omunye engasakwanisi ukuhamba engasakwazisi kukhuluma futhi esehlala njalo ikhanda libuhlungu.

Iyingozi kakhulu imikhuhlane ehamba legazi ngoba isingagijima iyongena lapho okungamelanga ingene khona ibisidala imikhuhlane ikakhulu engqondweni efana lemvukuzane

Umkhuhlane wemvukuzane usuvamile kakhulu ebantwini abamnyama. Abantu abangomama ikakhulu bayagqugquzelwa ukuthi bahlale besiya kubodokotela beyehlolwa ukuze nxa ukhona ubanjwe masinya.

Imvukuzane ehlasela amabele ike yahlupha kakhulu kubantu besifazane kodwa ihlupha kakhulu abantu abadala lalabo abalezihlobo zabo ezike zabalemvukuzane ngaphambilini

Eminye imikhuhlane egulwa ngabantu ayisiwomkhuhlane ozwa ubuhlungu kumbe okwanisa ukuwubona ngamehlo enyama kuyabe sekudingeka umuntu ukuthi ahlolwe igazi kumbe afakwe emtshineni.

Umkhuhlane wemvukuzane ujwayele ukuthi uyacatsha emizimbeni yabantu umuntu angabizazi ukuthi uyagula ingakho kumele sihlale njalo sisiyahlolwa ezibhedlela.

Ngemva kokuthi umuntu abanjwe elomkhuhlane wemvukuzane. Iskhathi esinengi uyahlinzwa kukhitshwe leso sigaqa esiyiso esithwele umkhuhlane, lapho esiyabe sikhona emzimbeni.

Emveni okokuzwa ikhanda lakhe libuhlungu lobaba wahlala wahlala isikhathi eside enathavimithi yesintu Waze waya kubodokotela bamfaka byathola ukuthi ulemvukun

Udanile udokotela lomama akhuluma laye kukhanya edanile udokotela lo ngowemikhuhlane yemvukuzane kungenzeka ukuthi lomama bamhlolile bathola ukuthi ulemvukuzane.

Lapha sisesibhedlela okukhangelwa khona ngendaba ze oncology okuyikuthi bakhangela icancer phecelezi imvukuzane. Udokotela ukhangela lokho siyambona lomama ngathi uyagula.

Nangu umama okhulileyo, bayamhlola lana ngudokotela ukuthi inhliziyo yakhe itshaya kahle na. Muhle ugqoke ingubo yakhe eluhlaza, uhlezi, ulenwele ezinkulu.

Losiisi ogqoke impahla ezimnyama uhlatshwe umunwe ukuze kuthathwe igazi, ukuze lihlolwe kahle ngabantu bemtholampilo kukhanya uyahlolwa. Uhlolwa ngusisi olesikipa esimhlophe.

leyi yimpikitsha yesikhani iyenziswa kubonthola mpilo lapho othi nxa bengaboni ukuthi yikuyini okugulayo bakukhangele ngayo baze babone ingaphakathi yakho

Lowu ngumuthi obizwa kuthiwa yi"inhaler".Uyawuphefumula uwudonsele phakathi ma uvaleka noma ulomkhuhlane obizwa uthiwa yi asima. Uyenziwa yikho ukuvaleka isifuba.

Leyiyindlu yokucwaninga phecelezi ilab, lapho okukhangelwa khona ngezemithi okhangelwa khona ngezescience, siyazibona lapha izandla zikamcwaningi.

Kulezinsuku kulemitshina ebamba imikhuhlane ecatshileyo, umuntu enelise ukulatshwa isikhathi sisasekhona. Kudala abantu babegula baze bafe kungaziwa ukuthi baphethwe yini.

Kwesinye isikhathi udokotela uyathatha umchamo kumbe igazi lomuntu ofike egula alihambise endlini yoku cwaninga ukuze bakhangele ukuthi ingabe ikhona na imikhuhlane egazini.

Endlini zokucwaninga yilapho okuhlolwa khona amaphilisi, kuhlolwe khona amagazi abantu, kuhlolwe imichamo yabantu ,kodwa ke yikho okuhlowa khona imithi ngaphambi kokuthi iphiwe abantu

Zonke izibhedlela ezinkulu zilalo leli igumbi elokukhangela kahle ukuthi bahlole igazi lomuntu noma bahlole imithi yabo kuleli gumbi kulemithi ehluka hlukeneyo esetshenziswayo.

Nxa udokotela esola umkhuhlane emuntwini uyakwanisa ukuthatha igazi loba umcamo walowomuntu awuhambise endlini yokucwaninga ukuze bayowuhlola kahle

Ngemva kokuhlola umuntu udokotela uya athathe igazi kumbe umchamo walowo muntu awuhambiseni endlini zokucwaninga ukuze babelesiqiniseko ukuthi umuntu ubalawa yini.

Yonke imithi esetshenziswa ezibhedlela laleyo ethengiselwa abantu, ihanjiswa ukuyaqala ihlolwe kuqala ngemva kokuthi iphiwe abantu ngoba ilobungozi bokubabulala nxa ingahlolwanga.

Imitshina esetshenziswa ezindlini zokucwaninga iyenza umisebenzi wabodokotela ubelula kakhulu ngoba uyakwanisa ukuhlola igazi lomuntu kumbe kuhlolwe ngomchamo womuntu kubanjwe umkhuhlane.

Lapha kusendlini yokucwaningwa phecelezi ilebhu lapho okuhlolwa amaphilisi okuhlolwa khona amagazi ikhangela kakhulu ngezempilakahle zabantu ngoba zijayele ukuba khona ezibhedlela lezindlini.

Omama abazithweleyo labantwana abancane abasanda kuzalwa basuke imizimba yabo ithambile kulula ukuthi babanjwe yimikhuhlane ehluka hlukeneyo njalo kubalulekile ukuba vikela kuleyo mikhuhlane.

Izibhedlela okubelethela khona omama lasebantwaneni kuqakathekile kakhulu ukuthi kuhlale odokotela bekhona ngoba bona imizimba yabo intengentenge imikhuhlane ibabamba kalula.

Odokotela abasebenza ezibhedlela zabantwana lezibhedlela zabomama bayenza umsebenzi oncomekayo ngokuba lesineke abantwana abancane badinga udokotela olesineke.

Imisebenzi yabantu bezempilakahle, ikhanya kakhulu nxa sekuletha omama abazithweleyo labantwana abancane. Ngoba bona imizimba yabo iyaphangisa ukubanjwa yimikhuhlane.

Inani lokufa kwabantwana abasanda kuzalwa labomama bebeletha seliyehle kakhulu ngemva kokuthi uhulumeni avule isibhedlela esikhangela kuphela omama ababelethwayo labantwana abancane abasanda kuzalwa.

Ibhakane leli litshengisa indawo lapho okukhulunywa khona ngenzempilakahle kubo mama abazithweleyo lasebantwantwaneni abancane. Igxila kakhulu emipilakahleni abantwana.

Imitshina yakulezinsuku iqakathekile kakhulu ezibhedlela ngoba iyenza umsebenzi wabodokotela ubelula; ayincedisi odokotela kuphela, iyabancedisa labantu abagulayo bezizwe ngcono.

Minengi imitshina esetshenziswa ezibhedlela, njalo ihlukahlukene. Isebenza ngendlela ezihlukahlukeneyo. Incedisa abantu abahlukehlukeneyo.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela kulezinsuku ngingathi iqakathekile kakhulu ngoba yenza umsebenzi wabodokotela ubelula futhi iyenza bafike lapho amehlo abo enyama angafiki khona.

Ezibhedlela kusetshenziswa imitshina eminengi ehlukakahlukeneyo. Eminengi yayo yenziwe ngensimbi ngoba insimbi iyageziseka njalo ayibambi amagcikwane.

imtshina estshenziswa kwezempilakahle kulezinsuku ihlakaniphile kakhulu futhi isikhona eyokuthi umuntu uyawuphiwa ayowusebenzisa esmzini wakhe ukuze umcedise kwezempilakahle

Ubuhle bemitshina yakulezinsuku yikuthi iyakwazi ukubamba umkhuhlane osegazini kumbe ophakathi kwamathambo lapho amehlo kadokotela angafiki khona umuntu ancedakale

Kulezinsuku impilakahle yabantu ibalula kakhulu ngoba kwenziwa imitshina emitsha nsukuzonke. Imitshina eyiyo encedisa ukuthi umsebenzi wabodokotela ubelula.

Imtshina esetshenziswa ezibhedlela kulezi insuku ayincedisi odokotela kuphela , iyenza labantu abagulayo ukusila kwabo kube lula , nxa umuntu ebulawa zinyawo uyaphiwa izigodo zokuhamba

imitshina esetshenziswa ezibhedlela kulezi insuku iyadura yona kodwa iyabancedisa odokotela ukuthi bathole imikhuhlane ecatshileyo njalo befike ezindaweni ezingafikekiyo ngezandla zabo

Imitshina yakulezi insuku isihlakaniphile kakhulu. Isikwazi kugcina igazi litshisa ngendlela efaneleneyo. Uyakwazi ukuthatha igazi komunye umuntu, ulifake komunye njalo umuntu olidingayo lisatshisa .

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela kulezi insuku incedisa odokotela ngokuthi babone izinto abade bengeke bazibone ngamehlo enyama njalo incedisa ukuthi umsebenzi walo ubelula.

Iqakathekile kakhulu imitshina yakulezi insuku ngoba yiyo eyenza umsebenzi kadokotela ubelula, futhi yiyo efinyelela lapho udokotela angafinyeleli khona emzimbeni womuntu.

Ubuhle bemitji yakulezinsuku yikuthi ngaphandle kokuthi ifika ngezilinganiso ezihlukeneyo langokuthi uyahlolwa ngaphandle kokusetshenziswa iyabavikela futhi abantu emikhuhlaneni.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela yenza umsebenzi wabodokotela ube lula kakhulu imitshina yakhona iyakwanisa ukubamba umkhuhlane ofana lemvukuzane ucatshile ungabonakala ngamehlo enyama.

Umtshina wokuhlola amehlo uyathathwa ufakwe khona emehlweni kufakwe isibane esikhulu ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi amehlo ayabona, noma kukhona elingaboni kahle.

Le yi"Trampoline",isetshenziswa ukuzivocavoca. Nxa ungena phakathi kwayo uyeqayeqa kulensimbi ezidonsanayo ezenza ukuthi weqe uyephezulu kakhulu.

Kulezinsuku ezibhedlela minengi imitshina esetshenziswayo ihluka hlukene wena nxa ungayazi angeke ubekwazi ukuthi ngewani kodwa bona odokotela bayabe bekwazi.

imitshina esetshenziswa esibhedlela nxa ungayazi uyacabanga ukuthi yinsimbi nje engelamsebenzi ,kodwa bona odokotela bayabe bekwazi ukuthi zisetsheniswa njani lezo nsimbi zabo

Ubuhle bemitshina etholakala ezibhedlela yikuthi incedisa abanye abantu ukuphefumula, ibamba imikhuhlane ecatshileyo futhi yenza imisebenzi yabodokotela ibelula kakhulu.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela ilobuhlakani kakhulu, iyakwanisa ukuwubamba umkhuhlane ofana lemvukuzane ngemva kokuthi umuntu aqalise ukuzwa ubuhlungu yenza umsebenzi wabadokotela ube lula kakhulu

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela, yenza impilo yabaguli, labodokotela, ibelula kakhulu. Umuntu ongakwanisi ukuzihambela. Usehlaliswa esitulweni, ahanjiswe ngaphandle.

imitshina yakulezinsuku ihlakaniphile kakhulu sekukhona imitshina etshengisa umntwana ephakathi kwesisu sikanina engakazalwa behlola ukuthi uphile kahle na

Udondolo lokuhamba lujayele ukusetshenziswa kakhu ngabantu abadala amaxhwegu lezalukazi kodwa kee iyasetshenziswa futhi ngabantu abasebeke bandlula engonzini baqamuka inyawo.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela uyenza umsebenzi wabodokotela ubelula kakhulu imitshina iyakwanisa ukufika lapho udokotela angakwanisi ukufika khona ngakho iyawubamba umkhuhlane ocatshileyo

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela ilobuhlakani obukhulu njalo iyenza umsebenzi kubelula ,iyawubamba umkhuhlane ocatshileyo njalo iyawuncedisa udokotela ukuthi awunike wuphi umuthi umuntu.

Imitshina yezibhedlela eminengi nxa uyikhangele uyacabanga ukuthi inzima ukusebenzisa kodwa bona odokotela balolwazi njalo bayayisebenzisa ngendlela efaneleyo

Leli ibhanti liyandise ukusetshenziswa kakhulu kubantu abaqamuke inyawo noma labana abantu abalenyawo ezingaqondanga luyaluqondisa unyawo luwaqinise amathambo.

Imitshina asetshenziswa ezibhedlela kulezinsuku iyenza umsebenzi wabo dokotela ubelula kakhulu. Ubuhle bawo yikuthi eminengi yayo iyakwazi ukubamba umkhuhlane ocatshileyo njenge mvukuzane.

Mihle iqakathekile futhi iyenza umsebenzi ubelula imitshina esezibhedlela, kodwa ke isuka ibize kakhulu abantu bengasakwanisi ukubhadala izimali ezifunekayo.

Izibhedlela kulemikhuhlane eminengi ehlukeneyo. Yonke imikhuhlane ilezidingo ezihlukehlukeneyo. Kukhona abantu abathi bengafika belezilonda zifike zibotshwe ngelembu.

Kuba lusizo olukhulu kakhulu kubodokotela nxa izibhedlela abasebenza kizo zilemitshina ehlukeneyo ebancedisayo ukuthi umsebenzi wabo ubelula.

Imitshina yakulezi insuku ihlakaniphile sokulezikhwama zokuthatha igazi komunye umuntu lingcinwe lisatshisa ngendlela efaneleyo lize liyefakwa komunye umuntu njalo oyabe elifuna.

Ubuhle bemitshina yakulezinsuku esetshenziswa esibhedlela yikuthi iyenza umsebenzi wabodokotela ubelula lokuthi iyahamba imkhuhlane ecatshileyo efanana le blood pressure.

Le ngwane ungathi yileyi egqokwa ngo dokotela ma besiyenza ama ophareshini noma ishawakhephu egqokwa ngabantu ma besiyageza bengafuni inwele zibe manzi.

Lowu ngumtshina wokukhangela ukuthi into ihlanzekile noma ingcolile. Ibona ngokusondeza kakhulu ulutho eduze ukuze ibone lokungaboneki ngamehlo anqunu.

Lowu ngumtshina osetshenziswa emalebhu. Ingabe usetshenziswa ukuhlola igazi, noma ukudonsa igazi, noma nje ukuhlola imithi yasezibhedlela esetshenziswa kubantu abagulayo.

Leyi yi"wheel chair" phecelezi isitulo esilamavili. Sijayele ukusetshenziswa kakhulu ngabantu abalenkinga yenyawo njalo labantu abaguguileyo abangasakwazi ukuzihambela bodwa.

Ubuhle bemithi yakulezi nsuku yikuthi iqala ihlolwe ngaphambi lokuthi isetshenziswe ebantwini njalo ifika ngezilinganiso ezehlukahlukeneyo ezifanelane lemikhuhlane ehlukaneyo .

Ubuhle bemithi yalezinsuku yikuthi ngemva kokuthi umuntu esehambe kudokotela wayatholakala ukuthi ugula mkhuhlane bani unikwa imithi ezofika ikhiphe lobo buhlungu.

Imithi yakulezinsuku yakhiwe ngezilinganiso ezehlukeneyo. Iyahlolwa kuqala ngemva kokuthi iphiwe abantu. Futhi njalo iphiwa umuntu osehloliwe ngudokotela ukuze aphiwe umuthi oqondileyo.

Imithi yakulezinsuku ibuya ngendlela ezihlukahlukeneyo kakhulu, kukhona okungamanzi okuhlatshwa kube yijekiseni, kubekhona amaphilisi, kubekhona njalo imithi enathwayo

Kukekwaba lenkinga enkulu kakhulu ngokungcola kwamanzi elokitshini. Abantu abanengi besebegula bebulawa yizisu. Uhulumende uselethe amaphilisi okumisa ukuhuda.

Imithi yakulezinsuku ifakwe ngendlela ezehluka hlukeneyo njalo isetshenziswa ngendlela ezehluka hlukeneyo kulamapills kulemithi engamanzi enathwayo kube leminye engafutha engcitshwayo

Imithi yakuluzinsuku isiluncedo kakhulu ngoba umuntu nxa elomkhuhlane wenyongo uyakwanisa ukuya esibhedlela kumbe endlini ethengisa imithi athole umuthi ongamnceda.

Ubuhle bemithi yakulezinsuku yikuthi umuntu nxa esetholakale egula kakhulu engasakwanisi kunatha amaphilisi kumbe umuthi ngomlomo uyafakwa umuthi ngejekiseni uye emthanjeni yegazi.

Imithi yesintu mihle kakhulu njalo iyenza impilo zabantu zibelula ngoba nxa umuntu engela lwazi ngomuthi uyahamba lapho othengiswa khona ayebuza kumbe udokotela amfundise ngemva kokuthi bamnike.

Ubuhle bemithi yakulezinsuku yikuthi awusetshenziswa ngoba umuntu egula kuphela kukhona eyokuqinisa amasotsha omzimba ukuze umuntu angahlali egula gula

ubuhle bemithi yakulezinsuku yikuthi ngemva kokuthi ikhitshwe ithengiselwe ebantwini iyahlolwa ukuthi ibalungele na abantu lokuthi laye umuntu uyahlolwa ngemuva kokuthi awuphiwe

kulabantu abahlala behlutshwa ngamehlo uthole amehlo omuntu ekhala kumbe ebomvu kwesinye isikhathi engasaboni kuhle kodwa imithi yakulezinsuku iyabancedisa ithontiselwa emehlweni umuntu abencono

Imithi yakulezinsuku ifika ngendlela ezehlukeneyo. Kulemithi engamanzi enathwayo, kulamaphilisi ayizigaqagaqa anathwa ngamanzi, kulamanye amajekiseni ahlatshwayo.

Imithi yakulezinsuku ihlakaniphe kakhulu ngokuthi eminye yayo ayinathwa ngomlomo kodwa ifakwa ngejekiseni ingene ivele iyehlala emithanjeni yegazi.

ubuhle bemithi yakulezinsuku yikuthi awuwuthengi ungaphiwanga lwazi lokuwusebenzisa ingakho nxa usiya ku dokotela ebamba umkhuhlane uyakufundisa lokuthi umuthi ungawusebenzisa njani

Kudala ngemithi yesintu umuntu nxa evaleka esifubeni noma emakhaleni wayefutha ngamanzi atshisayo lezihlahla, kulezi insuku sokulamaphilisi lemithi yokugcoba.

Nadione ngumuthi wakulezinsuku owokwehlisa ukukhathazeka unamavitamini futhi amanengi aqinisa amasotsha omzimba ayehlisa ukuthi umuntu angabe le stress.

Imithi yakulezinsuku isilethe utshintsho olukhulu emhlabeni ngoba abantu sebekwanisa ukuthi bathole imithi eqinisa imizimba yabo, eqinisa amasotsha omzimba ukuthi umuntu engagulaguli.

Uhulumeni ubike ukuthi sekutholakale amaphilisi amatsha azancedisa abantu abahlutshwa yimvukuzane. Kutshu kuthi ikusasa liyathembisa.

Ubuhle bomuthi wakule zinsuku yikuthi umuntu uphiwa umuthi ohambelana nqo lokugula kwakhe nxa umuntu ekhwehlela engela sikhwehlela uyaphiwa umuthi wokuthambisa isifuba ukuthi akhwehlele kahle.

Lowumuthi wakulezinsuku unganathiswa abantwana unathiswe labantu abadala kodwa usiza kakhulu wona ngokukhwehlela nxa ukhwehlela ungaphumi skhwehlela lo muthi uyasithambisa isifuba

Ngaphandle kokuthi umuntu anathe amaphilisi kumbe imithi engamanzi yakulezi insuku. Umuntu engathenga imithi yokuhlanza indawo ahlala kiyo ebulale zonke izinanakazana ezigulisayo.

Kuvamile ukuthi nxa ilanga litshisa kakhulu abantu abanengi bahlaselwe ngamehlo ingakho yakulezinsuku kukhona umuthi wokuthontisela emehlweni ukuze amehlo agezeke.

Miningi imithi yakulezinsuku njalo ihlukahlukene lamandla ayo ahlukahlukene kuqakathekile ukuthi umuntu aqale ngokuthole ulwazi ngomuthi ngaphambi kokuthi athenge umuthi awunathe.

kulezinsuku sekubekhona lamaphilisi okuthi nxa udle into ongahambisani layo loba uthinte into ongahambisani layo uwanathe lawa maphilisi ukwenzela ukuthi ubuyele esimeni

Imithi yakulezinsuku iyahlolwa ngaphambi kokuthi inikwe abantu ukuthi bayisebenzise, iza ngendlela ezitshiyeneyo, kulamaphilisi, kulemithi engamanzi, kuphinde njalo kube lamajekiseni.

imithi yakulezinsuku iluncedo olukhulu kakhulu ebantwaneni abasakhulayo amathambo abo abuthakathaka njalo asakhula ingakho bayaludinga uncedo lwemithi efana lama vitamin

Nxa ungaphilanga kahle emzimbeni igazi lakho libantengentenge. Lawa amaphilisi ayaliqinisa igazi langokuthi igazi lakho libelazozonke izinto ezilidingayo ukuthi ligijime kahle emzimbeni.

Ubuhle bemithi yakulezinsuku yikuthi iza ngendlela ezihlukeneyo, ezifanele indlela abantu abayidinga ngayo. Kukhona ezokugcoba ezingamafutha ezigcotshwa ezilondeni.

Ukuthatha imithi yakulezinsuku uyinathe ungela lwazi, kuyingozi kakhulu ngoba nxa umuntu anganatha isilinganiso esedluleleyo uyakwanisa ukuthi afe.

Ubuhle bemithi yakulezinsuku yikuthi yakhiwe ngezikalo eziyizo ezidingwa yimizimba yethu, njalo iyahlolwa kuqala ngemva kokuthi isetshenziswe ebantwini.

Amaphilisi akulezinsuku awakho msulwa kukhona abake bafa bawasebenzisa kodwa ayabanceda abantu. Abantwana bakhula beqinile behlakaniniphile labandala abasakhalakhali ngamadolo.

Kulezinsuku nxa umuntu esegula kakhulu engasakwanisi kuzivukela adle, uyafakwa umuthi ongamanzi oyabe uzanika umzimba wakhe amandla okuthi ngitsho elele, uyabe elamandla.

Umntwana omncane nxa egula elesifuba ekhwehlela kuba nzima isikhathi esinengi ukuthi alale ebusuku. Ngobuhle bemithi yakulezinsuku sokulomuthi wokukhwehlela oncedisa umntwana ukuthi alale ngcono.

Ubuhle bemithi yakulezinsuku yikuthi yakhiwe ngezilinganiso ezidingwa yimizimba yethu. Futhi nxa uwuthenga uyatshelwa ukuthi uwunathe njani ukuze umzimba wakho ungaphambaniseki.

Imithi yakulezinsuku ifika ngendlela ezihluka-hlukeneyo eminye ingamanzi eminengi ingamapilisi kukhona futhi lengamafutha okugcoba eyezilonda kumbe eyesikhumba nje

Kudala umuntu nxa ehlutshwa yisifuba ehlala ekwehlela kumbe evaleka wayefutha ngezihlahla zesintu kulezinsuku sekulemithi yakulezinsuku eyokuthi umuntu uyayifutha emphinjeni

Imithi yakulezi insuku ifika ngendlela ezihlukahlukeneyo kakhulu. Kukhona ezingamaphilisi. Kukhona ezingumuthi ongamanzi. Kukhona njalo ezingumuthi wokugcoba izilonda.

Ubuhle bemithi yakulezinsuku yikuthi ibuya ngesilinganiso esidingwa ngumzimba. Iphiwa umuntu oseqale wahlolwa ukuthi kufanele ancediswe njani . Langokuthi iyaqala ihlolwe ngemva kokuthi iphiwe abantu.

Ukufika kwamaphilisi akulezi nsuku kuncedile kakhulu ebantwini abanengi abantu sebekhula baze babe badala bephilile futhi labalezifo ezingapheliyo sebekwazi ukuthi baqhubeke baphile impilo enhle

Imithi yakulezi insuku ephathelane lemikhuhlane yesisu iza ngendlela ezehlukeneyo kukhona ongamanzi kukhona ongamaphilisi kubekhona njalo lemijovo.

Ubuhle bemithi yakulezi insuku yikuthi ngemva kokuthi udokotela esehlole umuntu uyabhala, nxa ebhala umuthi azawunika umuntu ubhala lezilinganiso zawo lowumuthi ukwenzela ukuthi umuntu awuthathe ngendlela eqondileyo.

Ukuhlakanipha kwemithi yakulezi insuku kuyisimanga kakhulu .Nxa umutnu ehlutshwa ngamehlo sekulomuthi wokuthi uyathontisela emehlweni ukuze into egulisa amehlo akhe iphume.

Obunye ubuhle bemithi yakulezinsuku yikuthi ayilaohi umuntu ogulayo kuphela iyaqinisa lomuntu ongaguliyo ahlale bengaguli njalo umzimba wakhe uqine ungabanjwa yimikhuhlane kalula.

Umuhle bemithi yakulezi insuku yikuthi iyacacisa ukuthi umuthi ngowomuntu omdala kumbe ngowomntwana omncane, owomuntu omdala awusebenzi emntwaneni ngoba uyabe ulamandla angaphezukwakhe.

Lawa ngamaphilisi abizwa ngeOzempic ayandise ukusetshenziswa kakhulu ngabantu abafuna ukunciphisa imizimba. Ifana lokuthi nxa ifika emzimbeni wakho ihlasela amafutha.

Lowu ngumuthi wakulezinsuku ungamanzi lomuthi uyabonakala ngoba ubhaliwe lokuthi ngumuthi wesilungulela. Isilungulela sona sijayele ukuhlupha abantu abazithweleyo.

Imbodlela le nxa ngangiyikhangele ngathi ilesanitizer phakathi. Isanitizer ngeyokugeza izandla ungafakanga amanzi, iyabulala izibungu ezingayenza ukugulisa umuntu.

Lowu ngumuthi wakulezinsuku ungamanzi. Ngumuthi wokukhwehlela. Ngoba siyabona lobhudo tshengiswe laphe mfanekisweni utshengisa isfuba lomphimbo kutshukuthi lo ngumuthi wokukhwehlela, wakulezinsuku.

Lawa ngamaphilisi akulezi insuku. Amaphilisi isikhathi esinengi kubekungumuthi wesintu osucholiwe. Lowu ucholwe waba ngamaphilisi amhlophe wasuhlolwa wasubekwa egabheni.

Lawa ngamakha phecelezi iperfume, into oyigcobayo ukuze unuke kahle. Ma ngiyikhangele ungathi ngeyabomama, ungathi ngeyabomama.

Leyi yimithi yalezi insuku. Ngicabanga ukuthi yimithi bamehlo. Yimithi yokuthontisela emehlweni. Ngoba amagabha awo amanengi afanekiswe ilihlo, lento ethontisela elihlweni.

Lawa ngamaphilisi wakulezi insuku ngamaphilisi wokuklina igazi ,kwenza igazi ligijime kuhle emzimbeni lenhliziyo itshaye ngendlela okufanele itshaye ngayo.

lawa ngamaphilisi ahlukahlukeneyo akulezinsuku elinye lilegabha elibhalwe ngamagama aluhlaza amanye ayibubende lawa amanye lawo aluhlaza phecelezi blue

Abantu nxa bekhangela ezempilakahle bakhangela imizimba legazi kodwa isikhathi esinengi bayakhohlwa ukukhangela lokuthi ukugula emzimbeni kungabangelwa yikungaphatheki kahle engqondweni.

Esikhathini esinengi abantu bacabanga ukuthi ukugula kuyibuhlungu obuba semzimbeni kuphela. Kodwa obunye ubuhlungu budalwa yikuthi ingqondo isuka ingaphilanga kahle ngokunjalo isigulisa umzimba wonke.

Kuyangithokozisa kakhulu ukuthi lathi njengabantu abamnyama sesiyithathela kakhulu impilakahle yengqondo zethu ikakhulu kubantu babo baba kudala kwakuthiwa indoda ayikhali kodwa khathesi bayaludinga uncedo babe ngabantu abaphilileyo.

Ezibhedlela ezinengi abantwana abancane abasanda kuzalwa futhi abasakhulayo abajwayelanga ukuhlanganiswa labantu abadala ngoba bona imizimba yabo intengentenge.

Kubantwana abancane abasakhulayo imizimba yabo ayiqinanga .Kulula ukuthi bazithole sebebanjwe yimikhuhlane. Kuyadingeka kakhulu ukuthi kubekhona izibhedlela zabantwana abancane.

Abantwana abancane abasakhulayo imizimba yabo ayiqinanga kungakho iyadinga ukunakekelwa kakhulu ngokuthi baphiwe ukudla okufaneleyo futhi umuntu omgcinayo abe lesineke.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana abancane abasakhulayo banakekelwe njalo badle kahle ukuze bakhule behlakaniphile bafunde behlakaniphile njalo amathambo abo eqinile

Umphathi wezempilakahle wakulesi isigaba uselubekile usuku lapho okuzohlalwa khona kukhulunywe kakhulu ngokuthi singawuphatha kanjani umhlaba ukuze sivimbe ukugula kakhulu kwabantwana.

Nxa ungumzali uhambe lomntwana ekilinika, kufanele ufike umvule ingalo bamhlabe engalweni kumbe bamlinganise ukuthi uyakhula yini.

Kubuhlungu kakhulu ukungena esibhedlela uthole abantwana abanengi belalisiwe begula, abanye bengasakwanisi ukuziphefumulela sebesizwa yimitshina abanye besanda kuzalwa.

Abantwana abancane bayathanda ukuhamba begijima. Bagijime batshiya omama babo emuva bona bahamba begijima bedlala bezihlekela njalo bekhululekile.

Udokotela lowu ulethwe esuka elizweni elikhatshana ezokhangela isigulane esingumntwana esilomkhuhlane ongajwayelekanga ufike wamkhangela inhliziyo walalela isisu sakhe.

Kuqakathekile ukuthi umntwana nxa esesemncane esakhula egcinwe ngumuntu olesineke olothando futhi ololwazi ngokukhula komntwana ukwenzela ukuthi umntwana ekhule ehlakaniphile.

Kuqakathekile ukuthi umntwana nxa esezelwe akhangelelwe eduze impilakahle yakhe njalo nxa kumele ahanjiswe esibhedlela ahanjiswe ngesikhathi esifaneleyo, ngendlela efaneleyo.

Umntwana omncane nxa esakhula kuqakathekile ukuthi adle kahle .Uyaphekelwa iphalitsha lifakwe idobi ukuze liqinise amathambo akhe liyakhe umzimba, akhule ehlakaniphile .

Lowu ngumfanekiso wesibhedlela sabantwana abasanda kuzalwa labantwana nje abasasebancane. Lapho ngicabanga ukuthi bagxila kakhulu ngezocwaningo ngempilakahle yabantwana abancane.

Laba abantwana bakhanya bengontanga lunye bethathi bayalingana kungenzeka baseskholo - ecreche lapho abafundela khona ukuthi bajwayelane bakwazi ukudlala nabanye.

Laba abantwana abangamankazana kungathi balinde ukuhlatshwa ijekiseni engalweni zabo abanye kukhanya bayesaba abanye bamangele abanye bamile nje bavule ingalo nje bathulile.

Lomntwana kungenzeka ebeleminyaka elitshumi kungathi ngumuntu odlalayo imidlalo yama sports ngoba ubambe trophy.

Lo usisi umiphambi kwabantu ufundisa ngokuzithwala kwabantwana abancane ufundisa ngezocansi ukuthi bangayivimba njani into yokuthi abantwana abancani bazithwale

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi UHulumende wakuleli uyakwazi ukuthi izibhedlela zihlala zigcwele njalo uqhatsha abantu abanengi abahlukahlukeneyo ukuze abantu nxa befika esibhedlela bathole uncedo.

Baluncedo olukhulu kakhulu abantu abasebenzisa ezibhedlela nxa odokotela bengekho bayakwazi ukuncedisa ngokuhlola abantu ukuze bebekwazi ukuthi umuntu ugula mkhuhlane bani.

Izibhedlela ezinengi ziyaba ncedisa abantu kakhulu emphakathini ngoba kulabantu abahlukahlukeneyo abasebenza imisebenzi ehlukeneyo wonke iyenzela ukuncedisa impilakahle yomphakathi

Izibhedlela zilabantu abanengi abahlukehlukeneyo njalo abenza imisebenzi ehlukeneyo .Odokotela bahlola abantu babambe imikhuhlane .Onesi belekelela odokotela .

Lesi yesibhedlela esikhulu kule indawo. Kukabodokotela abahlukehlukeneyo lalaba abagxila kakhulu ngokugula kwemvukuzane bakhona kulesisibhedlela. Bancane bafunda ezibhedlela ezingaphandle.

Ubuhle bemitshina yakulezi insuku yikuthi iyancedisa udokotela awubone umkhuhlane umuntu engakaqali lokuzwa ubuhlungu njoba ekhangela indlebe yomntwana sekungenzeka athole inkinga ezamhlupha kusasa.

Njengazo zonke indawo zomsebenzi esibhedlela kutholakala abantu abahluke hlukeneyo ebenza imisebenzi engafananiyo udokotela lomongikazi benza imisebenzi ehlukeneyo

Umuntu lowu bayamhlaba kodwa bamhlaba ijekiseni engajwayelekanga. Ngathi ngumfazi lomuntu njalo uhlatshwa esiswini . Kungenzeka ukuthi uzama ukuba lomntwana nge IVF.

Odokotela bamazinyo bakhangela phakathi komlomo ngesibane esikhulu ukuze babone ukuthi izinyo elihlupha isiguli yiliphi lokuthi bengacini bekhipha izinyo elingasilo

Lo ngudokotela wamazinyo ngiyabona ukhanyise emlonyeni womuntu angathi ukhipha izinyo lomuntu omncedisayo laye ukhangele phakathi komlomo walomuntu kutsho ukuthi beselimhluphile lomuntu njengoba selikhipha.

Uma umuntu egula, kodwa engela mali yokuya kudokotela. Uyakwazi ukuthi ahambe endlini khona imithi ebe sefika abatshele ukuthi uzwani bencedise.

Ziqakathekile kakhulu indawo zokuthengisa imithi yakulezinsuku ngoba abantu nxa begula bayakwazi ukuya ezindlini okuthengiswa khona imithi. Bengayanga kudokotela baluthole khonangale usizo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke ngendawo ngendawo ezigabeni ezehlukeneyo babe lendawo abangathenga khona imithi yakulezi nsuku ngoba kwesinye isikhathi abadingi dokotela abadinga nje ukuthola imithi.

Izindlu ezithengisa imithi yakulezi insuku zandise ukuba lemithi eminengi ehlukahlukeneyo ukuze nxa umuntu ezothenga engawusweli umuthi awudingayo.

nxa umuntu egula mhlawumbe uzwa ikhanda kumbe isisu uyakwazi ukuya lapha okuthengiswa khona imithi ebatshele ukuthi uzwana besebemthengisela umuthi ongamnceda

Isikhathi esinengi nxa kulesibhedlela, noma kulekilinika. Kubakhona indawo ethengisa imithi, ngoba odokotela bayakubhalela, imithi edingakalayo. Ubusuhamba uyoyithenga.

Lapho okuthengiswa khona imithi uyakwazi ukuhamba ungalawo umbhalo owuthethe kuDokotela ufike nje ubatshele ukuthi uzwa ubuhlungu ngaphi besebekunika umuthi oqondileyo.

Leli ligumbi okuthengiswa khona imithi phecelezi I pharmacy. Kuyandise ukuthengiswa imithi yezifo zonke Udokotela angakubhalela umuthi okufuneka uwuthathe uyahamba e pharmacy

Abantu abasebenza lapho okuthengiswa khona imithi yakulezinsuku kuqakathekile ukuthi labo babelalo ulwazi olukhulu ngaleyimithi ukuze benganikezi abantu imithi engayisiyo.

Lapha kuthengiswa imithi. Imithi ethengiswa kulendawo yile osuke uyibhalelwe ngudokotela ukuthi uhambe uyoyithenga. Imithi yonke ijwayele ukuba khona. Bavule umnyango bawufaka ilitshe ukuthi ungavaleki abantu babone ukuthi kuvuliwe.

njengoba sekuyisikhathi somqando kuqakathekile ukusthi sihambe endweni okuthengiswa khona imithi sithole imithi yokuvikela imikhuhlane eminengi efana lomkhuhlane wesifuba

Umuntu nxa engasizwa kuhle nhlambe utshwaywa likhanda noma isisu sibuhlungu uyakwanisa ukuhamba lapho okutshengiswa khona imithi yakulezinsuku abatshele akuzwayo bemtshengisele umuntu ozamnceda

Ezindlini ezithengisa imithi yakulezi insuku kutholakala imithi eminengi ehlukahlukeneyo. Eminye uyakwanisa ukuyithenga ngoba ubatshelile ukuthi uzwani kodwa eminye idinga ukuthi udokotela akubhalele.

Ezindlini ezithengisa imithi yakulezinsuku akuthengiswa imithi yento eyodwa, kukhona imithi yesifuba, kukhona imithi yamehlo kubekhona lemithi yenhliziyo.

Lezi zinto ziyandise ukutholakala emaPharmacy lasezibhedlela. Zona zibopha isisu ukuthi umkhaba wehle. libhanti lokwehlisa umkhaba.

Lapha kusendlini okuthengiswa khona imithi phecelezi ifamasi .Lapha kusekhasini okutholakala khona ezempilakahle zabesifazane.

Lezizinto zitholakala kakhulu ema-pharmacy, noma ez'bhedlela. Le enombala oluhlaza, i-isiza intamo, ukuthi ma intamo ibuhlungu iyayibamba.

Iviki ephelileyo bekubanjwe umhlangano omkhulu wezempilakahle zenhliziyo bekugqokwe izikipa ezibomvu ,bekulabantu bonke abentanga ezehlukeneyo ,futhi abesilisa labesifazane bebekhona.

Iqakatheke kakhulu imihlangano ehlala ibanjwa esigabeni sakithi kulezi nsuku ngoba ifundisa abantu bangazivimba njani ukuthi bengaguli futhi bangazinakekela njani bahlale beqinile .

Imihlangano yezempilakahle iqakatheke kakhulu emphakathini ngoba yiyo eletha ulwazi ebantwini ngemikhuhlane ehlukahlukeneyo futhi lendlela yokuvikela imikhuhlane yakhona.

Imihlangano yezempilakahle ayivimbi msebenzi wabodokotela kodwa iyaba lekelela ngokufundisa abantu ukuthi bengenza njani ukuvimba imikhuhlane futhi ibagqugquzele ukuthi nxa bengazizwa kuhle bahambe ezibhedlela.

Ukufundisa umphakathi ngezempilakahle kuyancedisa kakhulu ekuthini kungacini kusetshenziswa imali ezinengi zifakwa endabeni yezempilakahle ngoba abantu nxa beziphethe kuhle abagulaguli

Imihlangano yonke ebizwayo ezigabeni iqakathekile ngoba yikho lapho abantu abafundiswa khona ukuziphatha kahle, futhi bafundiswa ukunakekela imindeni yabo.

Iqakathekile kakhulu imihlangano yezempilakahle ngoba umphakathi uyafundiswa ngokuzivikela emikhuhlaneni eminengi futhi bayafundiswa ngokuthi bangazinakekela njani ukuze bengazitholi begula.

Imihlangano yezempilakahle ayivimbi imisebenzi yabodokotela kodwa iyabayeleleka ngokufundisa abantu ukuthi bengenzanjani ukuvimba imikhuhlane futhi ibagqugquzela ukuthi nxa bengezwa kahle baye esibhedlela

Imihlangano ekhuluma kakhulu ngezempilakahle ijayelwe ukwenziwa njalo ngenyanga kulesisigaba bavele babuye lezikipa ezimhlophe ukuze wonke umuntu agqoke into ezifananayo

Ubuhle bemihlangano yangezempilakahle yikuthi ithinta abantu abanengi. Ulwazi luhamba lufike ebantwini abanengi ababayabe bekhona. Akufani lokufundisa umuntu oyedwa esibhedlela, loba ekilinika.

Imihlangano eyenziwa nxa kukhulunywa ngezempilakahle yabantu iqakathekile ngoba abantu jikelele babalolwazi ngemizimba yabo, babelolwazi ngemikhuhlane, babelolwazi lokuthi imikhuhlane ivinjwa njani.

Lo ngumhlangano omkhulu oyenziwa njalo njalo ngomnyaka esigabeni. Kusuke kugqugquzelwa kakhulu ukuthi omama bahambise abantwana esibhedlela bayohlatshwa amajekiseni abawadingayo ukuze bakhule.

Kulesi isigaba kuyaqakathekiswa kakhulu ukukhangela ezempilakahle zabo mama abakhulileyo labantu nje abasemphakathini bakhuthele ekungcediseni abantu abadala ukukhangela iweight yabo

Emihlanganweni wezempilakahle kuyafika odokotela abahlukahlukeneyo befundise abantu ngezempilakahle futhi bancedisa laba abadinga uncedo kwabo mahala ngaphandle kwemali.

Leyi yimbuthano ehlanganelana ngezokukhuluma ngempilakahle umpilakahle wonke njengomphakathi kuyabonakala lapha sebeleminyaka engamatshumi amabili besebenza .

Lapha kuse Rwanda kuhlangenwe ngezempilakahle i campaign nje yezempilakahle eRwanda kuhlalwa Kulungisiwe izitulo lapho etendeni ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunywane ngezempilakahle

omama abazithweleyo kulula ukuthi bazithole sebegulagula kumbe abantwana babo sebegulagula ingakho kuqakathekile ukuthi omama abazithweleyo banakekelwe

Umfundiso kubomama abazithweleyo iqakathekile kakhulu ngoba kumele bebekwazi ukuthi bengazinakekela njani futhi banakekele abantwana babo abasesiswini

njalo ngomyaka kulemihlangano emikhulu eyenzakalayo ekhuluma ngezenzalo ekhuluma ngempilakahle zabantu besifazane labantu besilisa lowu ngumhlangano okhuluma ngezenzalo zabantu besifazane

Ngokwesintu noma langokwemithi yakulezinsuku isikhathi esinengi imfundiso yezempilakahle zenzalo ifundiswa kakhulu omama hayi obaba.

Imfundiso yezocansi lezenzalo iqakathekile kakhulu ngoba abantu abangelalwazi abangeke babekwazi ukuzivikela emikhuhlaneni futhi abangeke babekwazi ukuhlela kahle inzalo yabo

Imfundiso ngezenzalo ayikhulumi ngezocansi kuphela. Ikhuluma futhi ngokuthomba komuntu, ngokungena esikhathini kwabesifazane iphinde futhi ikhulume ngempilakahle yabesifazana abazithweleyo.

Imfundiso yezenzalo iqakathekile kakhulu emphakathini ikakhulu nxa umama esezithwele kufanelwe afundiswe kakhulu kabanzi ngokuzinakekela ngokunakekela umntanakhe ukuthi bonke bephephe.

Kuqakathekile ukuthi abasakhulayo bafundiswe ngokuthomba kwabo ukwenzela ukuthi babekwazi ukuthi utshintsho olusemzimbeni wabo ayisikho kuphambaniseka kodwa nje yikukhula kuphela.

Lowu ngumtshina wakulezi insuku osetshenziswa ngabantu besifazane ukuthi umuntu uzithwele noma akazithwalanga.

Leli libhakane leUganda, leBangladesh, inhlanganiso emela abantu besifazane, impilakahle yabo, inzalo yabo lalaba abakhubazekileyo base Bangladesh laseUganda.

Iphutha elikhulu kakhulu elenziwayo nxa kufundiswa ngezenzalo lezempilakahle zenzalo yikuthi kufundiswa omama kuphela. Kukalutshwane ukuthi ubone labobaba behlezi befunda.

Bonke laba omama balaba ntwana abancane ezinyaweni zabo kukhona into ababadlisa yona ingabe besekilinika na noma basemhlanganweni wabomama na kodwa kufanele bafundiswe ngeze nzalo.

Lesi kungathi yisibhedlela sabantwana ngoba siyababona abantwana siyababona abazali babo udokotela ngathi kukhona afundisa khona abazali babo ngezempilakahle ngezenzalo.

Ngabomama, basemakhaya. Bayafundisana. Bafundisana ngezocansi. Bafake ama-mask. Bafundisana ngempilakahle yabomama.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu abaphila ngezemidlalo, abadlala ibhola noma abagijimayo bafundiswe kakhulu ngezempilakahle. Bafundiswe lokuthi bangazivikela njani ukuze bengahlali.

Ezempilakahle kubadlali azikhulumi kuphela ngamaphilisi noma lmithi yesiNtu. Zikhangela futhi ukudla kahle kwabadlali lokuzivoxavoxa ngokwanele lokuthi umuntu ahlale elomzimba olingeneyo.

Ukuzivoxavoxa kuyawuncedisa umzimba ukuthi uhlale uqinile, uhlale uhlakaniphile, langokuthi igazi lenhliziyo kuhlale kutshaya ngendlela efaneleyo ukuze umuntu engadinwa masinya.

Nxa uye usebenza ngezemidlalo kufanele uhlale umzimba wakho uqinile udle ukudla okufaneleyo okuwakhayo umzimba uhambe lokuyozivoxavoxa ukwenzela ukuthi uphile kahle.

Abantu abenza ngezemidlalo, bayayikhangela imizimba yabo ukuthi ihlala ilingene. Badla kahle, banatha amanzi ayeneleyo, futhi bayazivoxavoxa, ukwenzela ukuthi baphile.

Lencwadi itshengisa ukuthi ikhuluma ngezempilakahle zabadlali. Kungaba ngabadlali bebhola, kungaba ngabagijimayo, kungaba nje ngabamanye amabhola ezandla.

Umfowethu ubegijima idolo laba buhlungu usemile ukugijima wakhotha wabamba idolo lakhe likhanya livuvukile lona mhlawumbe lidinga nje ukuthi aliyelule.

Ngemva kwengozi enkulu azithola sekuyo lumfana, abantu babengacabangeli ukuthi uzaphinda ahambe, kodwa kwasiza kakhulu ukuthi abe labodokotela bokuzivoxavoxa, ababemuyelula inyawo zakhe

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abadlali bebhola noma abagijimayo bafundiswe kakhulu ngezempilakahle njalo bafundiswe ukuthi bangazigwema njani ingozi abangahlangana lazo emidlalweni yabo.

Ukuzivoxavoxa welule imithambo yomzimba ugijime, udle kahle njalo unathe amanzi amanengi kuyawuqinisa umzimba futhi kuwenza uphile kahle.

Kubantu abagxile kakhulu kwezemidlalo kujwayelekile ukuthi balimale lapho besemidlalweni yabo odokotela bayake bebakhuthaze ukuthi bazinanzelele nxa bedlala bengazilimazi

Kuqakathekile ukuthi nxa abadlali besiyadlala befundiswe ngendlela zokuzivikela ukuthi Bengalimali, lokuthi nxa sebelimele kumele benzeni. Nxa elimele idolo uyakwazi ukulithoba.

Ukuxovaxova umzimba akuncedisi nyawo lezandla kuphela, kuyancedisa ukuthi inhliziyo itshaye kahle ,lamaphapho asebenze kahle kuye lengqondo yomuntu isebenze kahle.

Lo bhudi unomzimba owondleke kahle obumbeke kahle kuyakhanya ukuthi ngumuntu ohlala ezivocavoca umzimba wakhe ulama maselizi awugcwalamga mafutha. unatha amanzi ngoba ukhathele ubegijima.

Lobhudi ogqoke isikipa esibomvu ufundisa losisi olejazi elidabukileyo ngezinto zemitshini yakulezinsuku phecelezi ama computers .Uyamfundisa ukuthi abewazi naye

Ukufika kwezifonyo kwasiza kakhulu kubodokotela ngoba bayakwazi ukuzivikela nxa bekhangela abantu , njalo laleyi imitshina yokulalela ukutshaya kwenhliziyo iyancedisa kakhulu ekuthini bathole ukuthi umuntu uhlutshwa yikuyini.

Leyi yimtshina ehlukahlukeneyo yokuhlola okwezempilakahle komuntu kodwa ngiyabona eminengi yakhona iphathelane lokutshaya kahle kwenhliziyo okuyi blood pressure.

Kulezinsuku odokotela bayancedisana ngokukhuluma ngezempilakahle zabaguli babo. Bakhulumisana ngamakhalaekhukhwini, bakhulumisana njalo ngama vidiyo calls ukuthi basizane ngemikhuhlane yabantu babo.

Kulendlu kutholakala kakhulu imitshina esetshenziswa kwezempilakahle, siyabona kulesgelo lapha kulemtshina yokukhangelela eduze kulomtshina wokulalela inhliziyo ukuthi ishaya ngendlela elungileyo. Kukhona lesirinji eyokudonsa umuthi.

Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa ezasebenzisa umuthi wesintu, aqale ngokuthola ulwazi olupheleleyo ngalowo muthi ukwenzela ukuthi awusebenzise ngendlela eqondileyo.

Ubuhle bemithi yesintu yikuthi awudingi mali enengi ukuze uwuthole , udinga kuphela umuntu ololwazi ukuze akuncedise ukuthi unathwa njani kumbe usetshenziswa njani lowo muthi .

Imithi yesintu ayitholakali egangeni kuphela. Iyakhula lemagumeni ethu. Kumbe kube ngamahlamvu nje eshlahla sesithelo esizihlanyelele sona.

Ubuhle obukhulu kakhulu ngemithi yesintu yikuthi isikhathi esinengi, ayikhitshelwa mali. Umuntu nxa elolwazi ngawo, uyayilanda egangeni, asiphule, loba aqhulule amahlamvu,

Imithi yesintu ihlukahlukene, kuleminye emila kakhulu ngesikhathi sezulu, kube leminye, emila kakhulu nxa kutshisa. Kodwa eminengi yayo ihlala ikhona noma kutshisa, noma kugodola.

Ukukhetha ukusebenzisa imithi yesintu kuya ngomuntu njalo kuya ngokwejwayela kwakhe imithi yesintu isetshenziswa kakhulu ngabantu abakhula ngensuku zakudala abangayijwayelanga imithi yakulezi nsuku.

Kuqakathekile ukuthi ngemva lokuthi umuntu asebenzise umuthi wesintu aqale ngokuthola ulwazi ngaso ngoba ezinye zazi zoyabulala kumbe zikugulise kakhulu

Lesi isihlahla silamahlamvu amakhulu aluhlaza tshoko kodwa adliwe yizibungu mhlawumbe ma kusetshenziswa sona njengomuthi kusetshenziswa impande noma ingatsha zakhona.

Izihlahlana ezizikhulelayo egumeni, lamaluba esiwahlanyelayo, isikhathi esinengi asuke engumuthi wesintu, kodwa kufuna abantu abakwaziyo ngoba eminye imithi iyabulala.

Izihlahla zinde ziluhlaza lesi esiphambili silamahlamvu amakhulu lezi ezimfitshane mhlawumbe yizo ezingumuthi kugenjwa imbande zazo noma kusentshe nziswe amahlamvu azo

Isihlahlakesi siluhlaza tshoko! Kuyakhanya ukuthi yisikhathi sezulu lapho esikhona. Kuyakhanya ukuthi kulelanga kapha esikhona Yisihlahla nje esiziphilekeyo. Siziphilele lesisihlahla.

Imithi yesiNtu lokhe iqhubeka isetshenziswa ngezizatho ezehlukeneyo. Abanye bawusebenzisa ngoba bengelamali abanye njalo kungoba bajayele wona kusukela kudala.

Kudala imithi yesintu yayaziwa ngogogo loba zinyanga kulezinsuku abantu sebeyithanda ngoba imithi yesintu yiyo esebenza kuhle ebantwini.

Kulesisitolo kubanjwe kuthengiswa umuthi wesintu obulele umuntu. Lowu njoba ephuma nje ezindabeni kukhulunywa ngaye ukuthi uthengisele umuntu umuthi wesintu umuntu wafa

Imithi yesintu kayihlanganisi kuphela impande lamahlamvu ezihlahla. Kusebenza lengaja, lamaxolo ezihlahla. Uyayobula ixolo, ulibilise, unathe amanzi. Loba uhlafune lona ixolo.

Imithi yesintu ibuya ngendlela ezihlukeneyo. Kulezihlahla ezinkulu. Lapho sijayele ukuthatha , amaxolo lengaja zawo, lempande. Ziyawomiswa, zicholwe. Zinathwe loba zigcotshwe.

Imithi yesintu iyisimanga esimangalisa kakhulu, uthola kweminye imithi kusetshenziswa ingatsha zayo, kweminye njalo kusetshenziswa impande kweminye kusetshenziswa izithelo. Isimanga lamaluba ayasebenza.

Icena lingumuthi osebenza kakhulu ngezempilakahle, kuyagezisa igazi , kuyenza inwele zikhule futhi kuyenza amazinyo aqine kungumuthi omkhulu.

Imithi yesintu uhlanganisa ulwazi lezenzo lenkolo ezihlukahlukeneyo. Lapha eAfrica kusetshenziswa izihlahla lempande ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Kudala sisakhula bekuthi kungakhulunywa ngomuthi wesintu sicabange udaka sicabange ukusiphuna impande emhlabathini kumbe ukugezisa amahklamvu kodwa lezinsuku iyageziswa ibekwe emabhokisini.

Imithi yesintu isiya ngokuya ilolongwa layo ifanane lemithi yakulenzi insuku. Lowo ngumuthi wokungcoba izilonda oncedisa ukuthi isikhumba sibuyele sibe butshelezi.

Kudala sasikwazi amatiye ethandwa yizalukazi kodwa ensukwini zanamuhla labantwana abasebancane bayawanatha ngoba alempande ezincedisa imizimba yabo

Nxa kukhulunywa ngemithi yesintu omunye umuntu angacabanga izihlahla impande udaka amahlamvu ezihlahla kodwa kulezinsuku kuyathathwa kugeziswe kufakwe emagabheni kuthengiswe njengemithi yakulezinsuku.

Isikhathi esinengi emithini yesintu kusetshenziswa impande zezihlahla. Kulesi isihlahlana esincane kusetshenziswa impande iyabiliswa umuntu ayinathe ukuze eqinise umzimba wakhe.

Emithini yesintu kusetshenziswa into ezihlukeneyo njalo zisetshenziswa ngendlela ezihlukeneyo kulempande kulamahlamvu kuleganja kwesinye isikhathi kusetshenziswa isithelo sesihlahla.

Ukusetshenziswa kwezihlahla zesintu sekuvame kakhulu, empilweni yakulezinsuku. lfika ngendlela ezIhlukahlukeneyo, imithi yakhona. Leli litiye, elaseAloe Blossom. Yiherbal tea.

Leli litiye lempande. Itiye elenziwe ngeAloe vera, phecelezi icena. Icela lijwayele ukusiza kakhulu ngokuklina igazi. Lokuthi nje amasotsha omzimba, ahlakaniphe.

Lo ngumuthi wokugeza amazinyo wakwa forever living. Uyasiza kakhulu ngokuqinisa amazinyo uwavikele, uyawayenza abemhlophe qwaka futhi ingasetshenziswa noma ngumntwana noma ngumuntu omdala.

Isihlahla lesi sikhulu side njalo siluhlaza siyakhanya ukuthi siyawathola amanzi amangi okutsho ukuthi kungenzeka sisendaweni eyirain forest lapho okuna khona izulu kakhulu ngonyaka.

Imithi yesintu ikhethwa kakhulu ngabantu abasemakhaya ngoba izibhedlela zikhatshana, futhi abalayo imali yokuthi bayethenga imithi yakulezi insuku.

Imithi yesintu iyisimanga kakhulu uthola kweminye imithi kusetshenziswa ingaja kweminye impamde kweminye njalo kusetsheniswa isithelo salesosihlahla noma iluba laso isihlahla sakhona.

Imithi yesintu ayinathwa ngoba umuntu esegula kuphela eminye yayo inathwa umuntu engaguli ukuze ivimbe imikhuhlane eminenginengi engabamba lowo muntu.

Imithi yesintu ifika ngendlela ezihlukeneyo futhi isetshenziswa ngendlela ezehlukeneyo. Kuqakathekile ukuthi umuntu ngaphambili kokuthi awusebenzise umuthi aqale athole ulwazi olufaneleyo.

Imithi yesintu kayitholakali egangeni kuphela kukhona eminye emilayo egumeni kubekhona njalo lokuthi izihlahla zezithelo lezi esilazo emagumeni ethu ziyasebenza lazo.

Ubuhle bemithi yesintu kulezi insuku yikuthi ayisatholakali egangeni kuphela sekukhona abantu abalolwazi ngayo abahamba bayoyithatha egangeni babuye layo bayithengisele abantu njalo bebafundise ngayo.

Nxa sikhuluma ngezempilakahle asikhulumi ngesibhedlela kuphela sikhuluma ngengadi sikhuluma ngokudla esikudlayo siphinde njalo sikhulume ngempande esasiziphiwa ngogogo bethu kudala sisakhula nxa singazizwa kuhle.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu nxa ezasebenzisa umuthi wesintu aqale athole ulwazi okwaneleyo ngalowo muthi ukuze angazifaki engozini kumbe azilimaze.

Imithi yesintu ayatholakali khatshana egangeni kuphela, kwesinye isikhathi yizihlahla zezithelo esilazo emagumeni ethu kumbe utshani nje obukhulayo khonapha egumeni.

imithi yesintu ihlanganisa ulwazi lenkolo ezisetshenziswe yimihlobo yabantu hlukahlukeneyo kwele Africa kusetshenziswa izihlahla lempande ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo.

imithi yesintu isetsenziswa ngendlela ezihlukeneyo layo ibuya ngendlela ezikhukeneyo kweminye kusetshenziswa impande kweminye kusetshenziswa amahlamvu kweminye kuyayoxulwa amaxolo

Imithi yesintu iligugu kakhulu ikakhulu ebantwini abahlala emakhaya ngoba izibhedlela zabo zikhatshana futhi abalayo imali yokuya ezibhedlela ukuyothenga imithi yakulezinsuku.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu abelolwazi olukwanileyo ngesihlahla sesintu ngemva kokuthi asisebenzise angacini esisebenzisa ngendlela engafanele acine esifa.

Imithi yesintu itholakala egangeni endaweni ezicatshileyo lesi yisihlahla esisetshenziswa ukwelapha izinyo uyasibilisa ubusuhahaza emlonyeni ukhafule.

Imithi yesintu ayifanani ndawo zonke iyahlukane ngamasiko ihlukane ngezindawo abantu abakuzo kwezinye indawo kulezulu elinengi kwezinye indawo akulazulu ingakho imithi yakhona ayifani

Imithi yesintu ilokhe iqhubeka isetshenziswa ngezizatho ezihlukeneyo kungaba yikuthi isibhedlela sikhatshana kwabanye futhi kube yikuthi abala mali yokuthenga amaphilisi akulezinsuku

Ngokuhlukahlukana kwemithi yesintu eminye kusetshenziswa amahlamvu kweminye ingatsha. Isikhathi esinengi kusetshenziswa impande kodwa ikhona eminye imithi ezalayo kusetshenziswe isithelo.

Lesi shlahla sikhulu silamahlamvu amakhulu aluhlaza tshoko sifithe ukuba lempande ezinkulu ezingasetshenziswa njengekhambi ekuphileni kahle kwabantu, ekugeziseni igazi labantu

Nxa izibhedlela zikhatshana kumbe abantu bengela mali yokuthi bayezibhedlela bangasebenzisa imithi yesintu. Imithi le iyagejwa egangeni loba umuntu engelamali uyayithola.

Ubuhle bemithi yesintu yikuthi longela mali uyakwazi ukufinyelela kuwo. Lokuthi nje awadiingi lwazi olunengi. Eminengi yayo yikubilisa unathe. Noma uthathe amahlamvu uhlafune .

Abantu abalolwazi ngemithi yesintu bayahamba egangeni bayoyigebha bayisiphune bayithathe babuye layo bayigezise kubuye abantu abangelalwazi bayahamba bayethenga kulababantu abalolwazi.

Imithi yesintu ilokhe iqhubeka isetshenziswa ngezizatho ezehlukeneyo, kungaba yikuthi isibhedlela sikhatshana, kwabanye kube yikuthi abalamali yokuthenga, noma yikuthi bajayele yona imithi yesintu.

imithi yesintu ithathwa ngendlela ezihlukahlukeneyo eyinye iyabiliswa kuthathwe amanzi eyinye uyayihlafuna nje amahlamvu eyinye uyahlafuna nje ixolo kumbe ugaja lwesihlahla eyinye uyayicola ubususebenzisa siyimpuphu.

Ubuhle bomuthi wesintu yikuthi awuthengwa ngemali. Okutsho ukuthi loba ngubani oseduze kwawo angawuthola. Loba ngubani olomuntu ololwazi ngawo angazithola encedakele.

Nxa sikhuluma ngezempilakahle asikhulumi kuphela ngesibhedlela lemithi yakulezinsuku sikhuluma ngaleziyana impande esasiziphiwa ngogogo bethu kudala nxa sibulawa ngamazinyo, sibulawa yizisu noma likhanda.

Imithi yesintu ifuna umuntu abelolwazi ngayo ngaphambi kokuthi ayisebenzise ngoba ilobungozi bokuthi ingambulala umuntu futhi ingamgulisa kakhulu.

Kudala sisakhula umuntu engabulawa yisisu kumbe abulawe lizinyo ogogo bebezazi impande ezibiliswayo ukuthi umuntu ahahaze izinyo kumbe anathe isisu sakhe siphole.

Kudala imithi yesintu yayithathwa egangeni kumbe enyangeni. Kulezi insuku umuntu ongasonyanga uyakwanisa ukuba lolwazi ngemithi yesintu ahambe eyoyiqoqa ayithengise.

Lapha kusegangeni yikho okutholakala khona izihlahla ezisetshenziswa njengo muthi wesintu kujwayele ukugejwa impande noma amahlamvu akhona aluhlaza kwesinye njalo isikhathi kusetshenziswa ingaja.

Lawa ngamakhambi ezihlahla zesintu. Kulezinsuku izihlahla zesintu zingacholwa zenziwe amaphilisi. Ziyasiza ukuthi umzimba uhlale uqinile.

Iesi yisihlahla angazi noma kusetshenziswa impande noma amahlamvu aso kodwa izihlahla ezinje ziya zibiliswe kunathwe amanzi akhona amanzi akhona ayasiza umzimba